Issi magazine giddon daro kaththa qommoti deettes issi naggadezikka kaththaza bayzees kaththaza giddon badalay ataray baaqelaykka deees gaanna baggara issi addey ha xeellees guye baggara arseka ha simmi eqqidadeyka beette.

Issi bootan darro barbarey dooniya woykko gita madabara komidi eqqidis xade baggara qasseka bettona madabaray eqqin iza giddonka isti hara mishiga dees sintha baggara aykkoyka ba mela gadi tirpe dees

Nam'u adeti bashkala bukosona bashkala bukidi liqisin issi addey suragees issi addey qase dhoqu oothidi denthi izas imiko guye bagara dooretida bashkalayka betees sintha bagara dooretida bashkalayka betees.

issi aaho gade giddon issi kacha giddon issi indiya eqadus xade baggara qasseka daaydi beettiza mithay beettes guye baggara haakkidi mithatikka beettosona indiya mitha gidd gista giddon eqqadus

Daro tokeththi diza thukkethi de7oosona; henththas hayththay cililo; garssa baggen qassikka kuway de7ees; melida bonccoy de7ees; gede haassi tseellishin qassika daro miththathi eqqida; salo bolla ziqqara shaaray zin7idi beeththees.

issi bootan daro abukadoti de7ettes xade baggara diza abkadozi issi bolla shiiqidi dees ganna baggara diza abkadozi laalettididees xade baggara qasseka zimmi giidi mela mithati shiiqidi doosona sintha baggarakka aykkoy baawa

Issi dalga biittan woykko gade giddon mithati toketin asazi mithaza daro mithay iitonna mala phale fistishe dees qas mithaza giddon oykko gadeza giddon daro adussa barzafetikkabee toosonna barzaabeta guye baggara adussa barzafey sinthe baggara qal gashe barzafetikka beet

Tukke woykko cililo mitha giddon asati indeti shiiqidi osha kaacosona xaysera bayida indiya sinthe kaalethas izo kaallidi qas geedoda darro asati kaallishe dooson.

Daro hathayi betees xade bagara qaseka shiqetidi uthida mithati daridi de,osona hani bagara qasika issi issi lo,iza mishati betosona haththa pinanawu

issi dalga gididi eelida haaththey beettes haaththan qasse gonne goonne baggara mithati zin7idosona ha pinthan qasseka daro asati doosono gede haasti xeelleshin qasseka koronte mithay eqqidese

Nam'u matha miizati aqo Sohon eqida gana bagara diza miiziya gatatawus xade bagara qase issipe gashetiza sinthe bagara ashawapene shuchape woyko simintope oothetida kelay de'es xade bagara qase gelo soy des

Miizati aqoson eqqida miizatas maata min miizati maata meettes heni baggara qasseka shuchchafenne ashawappenne simintofen ootettida miishati deettes xade baggara gelosoy dees.

Gade gidon tokketida miththaza issi addezi haththe ushshes issi addey qaseka xade baggara gedettha bees issi bagga addezi duge simidi eqides issi qaseka akkafara miththa garsi biitta shishes hani bagara qasseka gaddezi goyettidi liqidi miththi tokkana mala machcha7eti uttides.

daro katha qommoy beettes badalay gistey maldoy baadhdhoy miza katha qommoti shiiqidi issi bolla daridi beettes heni baggara qasseka